Enjuki ekyalidde ekimuli kyeru, kimuli kinyirira kirungi. Esikamu mubisi ogw'enjuki. Ku kimuli ekyo kuliko bulangi obwakyenvu.

Bakyeruppe babiri bali ku kisaawe ky'ensero, omu mulema era atudde na mu kagaali agezaako okukasuka omupiira mu nsero, munne amuwaniriddeko ku mikono gye.

Abayizi bali mu kibiina, bakakkalabya emisomo gyabwe, bawombeefu era bakkakkamu. Beetegereza era bawuliriza omusomesa waabwe ky'abayigiriza.

Ente ziri mu kulya omuddo ku ttale. Ente zino zinyirira era ngevvu. Ziyina amayembe manene era mawanvu, kuliko enzirugavu awamu ne zakitala.

Omukyala ayambadde ekyambalo ekiyitibwa ggomasi ayimiridde mu maaso ge ayinawo enkota z'amatooke z'atunda, zinyirira era nkulu bulungi. Yeesibye akatambaala ku mutwe langi yaako ya bbululu.

Omusiri gwa kasooli ogu ogugudde akaleka guli ku bugazi obunene obuzibu. Ku mabbali n'emabbali yenna kasooli ayina langi eya kiragala erabika obulungi era eyeegombesa okulaba.

Ekibinja ky'abantu abali mu lyato erya kyenvu, basaabala, bakutte enkasi era bambadde n'amajaketi agakuuma obulamu awamu ne ku mitwe gyabwe bambaddeko erementi.

Amaato gali ku nnyanja, ennyanja eno bwaguuga. Eriraanye ekibuga ekizimbe obulungi era ekirabika obulungi, mayitirivu!